Akam ci jigéen mingi sanse kuloru karawam kuloor bu nete la jigéen bi tuñ bi dafkaat diiwu tuñ bu ci suuf ak kitemin mi nga takka jaaroo ak lam jigéen bu ñjul la.

ay nango daara minge toog ci mbaar mbaar mi denka leene bënta amna ñaar góorit yu tahxaw seni gannaaw nango daara yi yu rëyul sol ñooka nuroog waayé neknet amna ñanga xanne ñoroogun yenge ni ay yiree.

Akam ci piccha mi ngi taxaw ci banxaasu garapp piccha bi rafetna bu jeggi dayo giminam dafa gudda te yaram bi mi ngi am ay kloor kuloor yu rafet cloori no nekka kuloor bu wixaŋ fi ak bu ñuul ak yeneen culoor.

Ay paketi jumbo yu bari no nekk ci bërëb bi, amna jumbo bunu wax magi, amna ité mit jumbo bini oy jumbo jumbo, te jumbo yi ningi am ay kulóor yu utek sani moroom.

Barab bi, barab bi jaayo kaayla, li ni jaay ci barab bi, dani jaay toogu, taabul, poonu ak yeneen ak yeneni bagaag.

Ay ndongo daara nu ngi ci bere ba jàngookaay akam ci jigéen bi mingi toog te ye bindookaay ak ci funi bindee ñene ñanke tiim te niñ key deglu ñofa sol yirée yu niro.

Akam ci góor ak jigéen ni ngi taxaw jakorla fota bi góor ga mi ngi sol xaftaan bu nete jigéen bi itimit mi ngi sol bu bomu werte ak sipa bu nete jigéen ba ngi tee saak mi ngi taka jaaru chenn.

B yàab jg cyàla wcc ci adambndyiamna bnlakxbind yu ñuolina ëpp yu xonga.

Lii pichaa la mingi taxaw ci kow baxas, banxaas bu guddala piche ci gimin ba ngi gudda waye yaram ba ngi am ay kuloor ditégu raxxetla.

Akam ci nanga daara ni taxaw gëglo kukay jangaal lu ne fani taxaw ci toow waayun kukey jangal am na k yuñu waxaak.

Ay ndongo daara wacha neen seen janga tanni ngi am benna xew bu mag bu leen wan mandarga wacha leen seen janga kenna ka ngi ree di jàkkarloo bena sox na te am moon lum key jox.

Akam ci mbaam ninka ew bor bu am ñax mbaam mi biir bangi rey noppu ubééku ta mug c ci pegg ay gañ caax.

brb bi barëb bi naflokaay la at lekwa kaay ci bërab bi toogu yi ak taabuli yep niñ leen ranse lampa bu leer niñ leen tiim ak am nañu nekk ci biit bërab bi.

Ay goore ningi ci jogante bu meti ningi daw bu ñaxa ni ngi sol bi ree bu bula kuaas bu bula ak ay dàlla waa niroowu dalla.

Jaari karot ñjingko teg ci palaat carot bi den ka jox mandar ga pur jëndakat suñuwemu xam pire bi ñaatala màndar bu kejayé mooy témeer ci xalici gambia

Akam ci goor gi mongi raax mongi tege lumui raaxe te mongi sol golof golof we amna kuloor bu weex ak kuloor bu netee.

Bkuddu toga kayra kudd bi minga am ay kuloo foretee fof polela.

Rajo chosaan bi deffa yagga am doolena ta iti mit mëna jàppa raja cosaan bi mi ngi am palaas foy yokke doole bi ak dooli bi fogkoy woñe.

Berembi bi berembi yi jaamokaay suun barom la besu julli la jigeen ya ngi took di waajal julli bi tambale amna meer bu tey sajaada pur wacxa laal.

Nii nennoon mina yobb ci taayu mi ci màmataari tubaa bi nooloni jàpp defaleen jaam, yóbbu leen seen réew ni liggéeyaleen. Deleni yew cheen sen loxo ak sen tanka nga xam dun mëna dawo.

Auto yi dene nagaré ci bénn berep, ni ñangi dox ci talé bi, di dém tabuto sanu soxla, amn auto yunu paak ci boori yoon bi.

Ñyaari góor ñi ni ngiy bëdde ku neka ngi takka sa gmba ni ngembala takkala sa garab ni ngiy wichante loxo pur mëna tiante pur bëdde.

Ay nit ni ci marsé bi di jandag jaay di ta wote sani soxla amna ay autotoxi yun paak amna ku lal ci suuf palasor di jaay.

Ci standard newspepa bi ñatti góor yun rañee ci réew mi nofi nekka góor gi amna ko sol lo net ñaarñu solu lonet te ca newspefa bi mi ngém ay bind yu xonxa.

Ay birebi chosaan neen ransefi amna biregi amna yu nirëkuloor amna yu wuute tamit ay kuloor birëg yu dëgarlen.

Gañcax mie gañcaxn supemera supemer bi mingi lal ay xob bi baarë y te ay supeme nofi nekka yingi xawa sakkantex san xobi dafa weerte.

Ñatti buteeli diiw nofi nekka ta bokkun ay fasoñ. Buteel bu nekka ak lu muy def ci yarami doomu Aadama, seen kuloori sax donuy benna, ak emuñu sax.

Akam ci mala mi ngi ngax gimina bi lamin bi ci diga bi dafa ñuu tam mi ngi am ay chàlla mi ngi am ay karaw yu siiñu bakkan bi dafa ñyuul taxtaxaw komsa bakkani xaj.

Barab bi mi ngi am ñax ñaxi dano werta ta mi ngi am ay garab yu gudda garab yi tam mi ngi am ay banxaas ñ am ay kuloo muryange gëna tontor.

ay niit nu weex new neen ci dake kisaa niit ku weex mingi tee kurge di dabu ak am na bol bu nekk ci souf

kale bu es neen tàcci taabul bi kele bi amna yokkokaay ak bu ñëwkaay kale bi dafa ñuuru te ayti mit ci gënawaom mi nga am pax bu ndow

barab bi dëkkookaay la noflo kaay ak dallookaay mi ngay am lal ak lamp yaa ngi tàkk lal yu weex imposyu weex lamp y dafa nete ningi ac radeo bi te bunte bi dafa weex

Ak soxna mi ngi toog ci masini ñyawokaay mësin bi ñyawookaay cosaan la mi ngi tudda petaal soxna sangitee yi réew bi diggay dagga.

barab bi barab yi jangookaay la akam ci góor ak ñaar yi soxnano fi nekk yi neppa ningi tegsen ndoxo ci kàrton yi teeree birom bindokaay ak saak ak kàrton bu yepp ninga taacc ko taabulbu

Goor gi tokk mooy buri gambia turam mi ngi oyoo adama baro mi ngi tokk ci tooge bu nooy ak mi soll xafta bi weex li ngi jël ñaar la xam di jare jofel niñe.

barab yi lekkookaay la noflookaay aka timi dalookaay ay toogu ñu leen warale ci taawul foofalee nañu took di lekka lampa yag ci koow ta lamp yu rafet la ñi rafet bu jeggi dayo

Ñaari grup ni ngi jongante ci tangal yaram, ñaari góor ñu ndaw nootasay ci bal bi, benn grop bi ñi ngi sol yirée yu xonxa, ak kawaas yu xonxa, beneen grup bi tamit ñingi sol yirée bu weex ak kawaas bu weex, te ñepp ñingi sol sa ni dalla.

ak kuy jaay mi ngi tiyee buteli diiw butelwi dafa weex te nin kalëmës keyit bu werta te mi nga am ay bind bind yopp doluyepp dafa ñuul tekulori ci nekk dafa xonxa nuul ak werta te itimit mi nga am yu weex yu pari

peeru dall bu es ñiñ ku tach jëga lantaleen peeru dala yi góre mën na ko sol wayen etimit jigeen mën na ko soll dala ngi ci suug dafa weex boomi ci kow dafa weex mi ngi am ay culor yu bare

barab bara bu jaayokaay ak jandakaay la barab bi los xeetu lekka bo soxla dan ka am ak xeetu naan bu nekka li ngatek boram nga xam jëndakat bi sunuwee dana mëna dem xoonlumbëgamu jandako

atam ci kuloor nim tëg yi ci kër kuluur bi bafa am ay kuloor yu barilam am te iti mit mi ngi am ay xob yu bari te xob yi yenn xob yi nu rowun ak moramam te mi ngi am bant b gdd mi mi gëna gudde mi mi gëna lacc ay xop

aakam si soxna ni ngi defar boppam bi jox ni gënnaaw te foto karaw gi def say yokka karaw bu nuur min kalleta ta daf ka takka

Benn botalu naan nyun ko tacc si taabul bi botalu naan bi ni nga defare fi biir réew Gambia te botale bi dafa werte ci biir botale bi mogi am ndox te ndox mu cedda moo fa nekka moo tax mandarga ndox mu cedda la botale bi wone te amna bena picca bu ndefe botale bi ak ay binda ñyugi am ay kuluori bori te uute.

ay bagaas lekkokaay ni jenda pur jokxo ñanga xamne omoon kàntan wala doole seen dunda bagaas yu menilan ay sukur ay naan ak ay leneen ak leneen maalo iti mi ngi fi

juróomi diiw neen teg ci taabul bi ñaar yu nekk ci càm mooy na bokkafun faxe ko yeneen ñaar yu si toppa etémi na bokkafun faxxeeko busu mujja moom kennal amul benn bu mbokkaak te ñoppa ni am seen kuloor ak seni bind nga xam ko ko gis dana mona xam ne diiw gi lum tudda ak foon faxeeko

ay naw ñingi génn ci mbédeme di dooleel seen njiit yu ñaay génn amna ñang xam ningi te seen telefon di foto amna ñanga xam ningi took waayé ñeneen ningi taxaw di déglu sa napa seen njiit

ak am ci jigéen mi ngi root ndox ci tenn bi tenn bi ni ni am poli foofuley bumbi di jaar ni yorool ko mu dukk ci bi tenn bi so ci bumbi ni takasio fofndoxme di nekka waa ji wëga ko mu ñoo mu genna mu soti ko ci panam ñati banta dnga takka ci boore tenn

amna bena masin bun taxsi saret saret bi mi nga am ñaari poro ak weeñ neen ka defare masin bi jene reto la tax kuluramb dafa neete

peeru dolla bu jigeen ningatagchiko taawul bi peeru dalla bi dafa ñuur te dalla ko kella mi am ay ku loowoo te jigeen kase mo ko mëna soll

Akamb ci boykat, mi ngi buddi nax mi té, mi ngi tee budde kaay nax lumtee, manga ko budde njax té ité mit, ma nga ko budde gancax pur nga tutu ko ci beneen barab.

Ay ndonga daraw ningi togsi suurf di janga amna ñan itimit ningi toxsikow di jànga ningi zimi seen dàlla toxsiko bazang kuley ni jangal ningi togseen sikoow digay nit tiim

Barab bi barabi chosan la mi ngi am kutt gën na bool ak kite mit mi ngi am dékk dekk bi leenuye di tokk kur gi ak n gën ki debe teite mit mi ngi am gaal bu ndaw ci sa chamoy.

lu gisnen njin fa binda bind toaab bërëb la ba nga xamne dende binda purchen ko askan bi kulóor u fi nekkam mooy weex ak xonga kuloor bu xonxa mo ëppa waat bbindy weex la

barab bi mi ngi ci peggaar ndox mi mi ngi am togokaay ak wédookaay té aytamit mi ngi am baar

Barab bi barab bi naflo kaay ak daalo kaay ak katit pur ndaplo kaay migi nekka ci peggi géeg bi.

barab bi barabi nflakayla ni ngi yaatu wnitmit mingi se mi ngi am garabi siwi ak ay fuluur te itimit mi ngi am ay mbaar muñam itimit toogokaay ak foy songo

ak am chi yoon la ñaari yoon bu nekka na kasandiyoor ak sa càmma waayeen am nafuni tase ñax mi mingi seen diggante ak poy cura wm moria ngi daw demaka dino

Auto yaani ci yoon bi di daw di dem taboto seen sorfa tali bi dafa ñool moto ya ngi taxal seen nampa signal yi jamonol bi ngo rangool la jamal guddi outal yu nekka bi nga toppa seen rang.

Floor bu rafet neen jii si benn barëb flor bi dafa werta waaye mingi am tontooro yu nete ningi am bante yu gudd texo beeti mit yi mi ngi sewta da gudda.

amna benn la palapa mu taxaw ci fuloor yi la palapa bi yaramam yi mi nga am ay clor yu nett ak yu ñuul fulor bi mi nga am ay banxas te iti mit mi nga am ay doom

kéyit bi benn kurel la ci ñuy tasxibaar ci réew mi ci keyit bi ay binn yu xonxa nik fi ak yu nuul waan itimit ay goran fi ak itimit ay jigéen

Neeg bi denka tambale tabax te paregul neeg bi am na saal am kabinet mongi am bunta egitemit mongi am palanteer daanaka daaj banta modes ak senga.

Amna kut teeye benn garab buni oyé per garab bi amna chiyum teppi wayen iti mit amna ñanga xam teppe gurko garab bu weex la.

filila yoon bi xaaje ñenti xaaj amna ñuy dem ci kanam amnañuy dem ci ganaaw té iti mit amnañuy dem ci ndeejoor amna itimit ñulu dem ci càmmooy watu ya ngi daw amnañuy dawa rayra wayn iti mit amnañuy dawal weloo

ay jigéen ñu ngéj yi ay gancax bi sufu am ndoxleg nien kéej ji purlan mu dooleel jën yu nekka bor bi ak eti mit mu mëna aar jawa ji

Ay botale garab neen teg fi botale yi nyun ci paket ni am cubeer cubeeri botale bi dafa nete yai si lun ko teck dafa xawa weex.

peer dala bu ñuul neentaxsiko taabul bi peer dala bi lu ñuul moo ci ëppa wantmit bi nga am lu nete

Barëb bi barab bi jaayukaay la lun su ëpp di jaay mooy jumbo jumboo bu nekka ñu ka paget te ko boor ay xeeti jumbo no fi nekka bu nekka ñu bina turam ak markem xam.

Atam ci coor ningi raa ci suuf bi jaxfena si mal yu bara waaye fitinet niñu jël niu liggéey purmu inalee ci maal yi.

Wookaay bi bënt ak weññen ko defare ci suuf weñ la ñaari weñ moo ko tiye ci kaw bëntala bënta bi den càlles danga xam dafa m taddu mëna gaañ buy toppi.

Bërëbu jaayokaay la mun fi jaay mooy lekkokaay lekkokaay bu menni laan mbi skit mbi skit yi ay fasano fi nekk te fasan bu nekk mi ngi ci paket te paket bu nekk mi ngi am màndarga nga xam jëndokaay kuy jane sunuwe dana mëna xam tur bi.

Nyate wotu yu seen kuloor niru len tàj ci taabul bi wotu yepp nu em teh kulóore wotu yi bu neteh la lu ñuul ak lo bula.

ay lébbu di ngi tee seen mbaal nu xool mbaal bi ndax yaxqu na wala yaxuut su yaxuut nu dugul ko seen gaal purnem dug ci géggi nappa ay jën

Neeg etens neen tambale di tabax daanaka neeg bi léggimu mosapare neeg bi mongi am ay dékk ak dékk mogi am neeg yu bar yu nekka ci biiram.

Mbédda bi mi ngir tiliim mbuus yu bari ning ci pégga yoon bi ni gñangi dox ci korona medda bi wayén itmit dawul kari welo mi ngir dox ci talé bi ay moto ñiñ koppagg ci pegga yoon bi.

Gor gi mi ngi tangal yaramam mi ngiy daw ci ndox mi ndox ma ngi pecchet di laal yaramam bi mi ngi sool mboomu xonxa ak tuwee bu ñuul te itmin mi ngi takka montoor ci loxo cam moyam.

Ñi ñi ay hefernin nekkun jullit seen leen jiitel di ngi dox di dem seen yiree naw niro amna ñanga xamne ningi sol yirey nuul di tiim ñu sol yirey weex yi.

Gueel l j bi ippen xeet yu ci yarana nit da fay leeral artik nit de fay moyar yarang nitdiiwi mina am ay binda bindabi molema ndargal naxam jë ndëkkat bu suñeya bana xam diw bi lun tudda.

lunu gis ni kurella bu jóge ci taskati xiwaare di bind di woon ashkanwe lanma nekk ci réew me amna ay góor ak itimit ay jigenin vigenne xobind itimit dafa bari

Brbarab bi mi nekk farava ci jangokaay bu gëna kowe ci bit réew gambia barab bi dafa am nek ci ndejoor am itimi nekk ci càmmooy daana ka kuluor bu nett ak bu horance mo fi ëpp.

Gañcax biy mi ngi tudda kaane kaani bi dafa sewta gudda ta iti mit meñana bu baaxa baax yu ñor yi ñoom no xonka waye lu ñorut yi ñoom noo werta yu ñore ëppa yu ñorut yi.

barab bi barab bi jàngoo kaayla ndongo dar yaa ngi toog ci toogu di deglu kuleendi jàngal kulendi jàngal mi ngi taxaw solxaftaan bu gudda di wax ndongo dara yaangi toog duleen di deglu

Xeetu lekka bi lekki co sanla ci bir réu gambia malo mi nu ko teg bero sos bi iti mit mi ngi nekka boor jën bi ak lijo mi yépp niko teg boor.

berab bi barab bi dëkko kaayla neggi rance mo nekk ci barab bi ci diir kërgi ni am ay garab garab yu melni tapa kaaya ba naana akitu mit mango

Gañchax bii mi ngi tudda guyaaba wi mi ngi am ñaari doom te ñaari doomi ñoorneen moom su deme bu ñor defay nete waayen ii mit mi ngi am ay xob xob yaa ngi xaway yaatu tuuti ka gudda te mi ngi bari.

Peeru dala bu ees toxsiko taabu xeer daab dalu bi ren la te miñ ka ñaw neru casaan ñi am ay culooru ber.

Bisarbi mugi ci caas bi bisarbi dafa xonxa wants tamit kaas bi dafa weex ci kaas yu weñ nyun ko sotti wonju bu xonxa la tex mogi fuur ci kawam.

ñaaru jigéen ningi sol sole ni cosaan ñu pa ngi sol mënaanu sit waan sit bi ci boppoom ñun ko muur sit bu weex te sét bi mi ngi tee leket

akam ci soxna mi ngi taxaw di foto mi ngi sol yire roba bu guddha dala ku ci kow bu ci suuf te mi ngi letu mees mi ngi tee kalpe ci chamoyom tey tamit mi ngi taka cheen ci doxambi

Peeru dall bu ees ñi ko ta ci kow tal bi peeru dala bi talam bi dafa ñuul ci koow dafa weex ci kow mi ngi am ay bën bën waayen it mit talam bi mi ngi am ay rëdd yu weex.

Soxna ci mi ngi tee robambe di fotou roba bi dafa bula te dafa kudda dale ko ci kobu ci suuf soxn sange tak mu soor bu bula te ite mit mi ngi sol ceen ci doxambi.

Ay kele ak yeneen fasongi xeetu liggéeykaay nofi nekka, bu nekka ak lumi liggéey ak njarinam bi, te bu nekka bokkowut ak moroomam seen kuloori nekkun benn.

Akam ci picha mingi taxaw ci banxaasu garab bu waw, garab baa ngi am banxaas yu bari, picca ci ana luni xool, te picha ci dafa am ay kulóor yu bari ci yaramam, ci suuf dafa weex, dokku amna kulóor bu ñuul, kulóor bu bula, bu xonxa.

Ayy ndongo daara ni ngi taxaw di fotawu ak nju lehni jangal, ndongo daara yi ningi sol solini tubab, ndongo daara yi sehnn yehreh njur niro teh gorra gigain yohpp tubeiyy lehnn sol, teh sehnn tubeiyy yi sehnn ohmm mii laa emm, nju lehn ni jangal ningi taxaw sehn ganaw, sehnn yehreh yinju sol dafa ouuta yehreh ndongo daara yi.

Luni guisne ak ci curel la bu jóge ci banxaasu tasakaay xibaar bu nekk ci biit reewe gam bi banxaasu tasakaay keb xibaar bi ñoom luni ëpp di def mooy binda soon lul binda fi ci angalaneen ko binde bind yi dafa xonxa ak yitemir goor ming ci binde yi góor bi mooy buur gambia.

Akam ci jigeen mi ngi teye benn gañcax, gañcax bi dafa nirook maalo, buñ kuy fula mu buddi ko pur dem jëgey jëmbar ci toll bi.

buram kër mi ngir taxawak soxnam di foto yi reyun sol ñoo nokk ashubee soxna si mi ngir taxa ceen ak témit lam ci loxam mi ak témit jaaru loxo

peeru dala bu ees amna koko tey ci loxam bi peeru dala bi dali jigéen la ca mooy ak dejoor la chikow daf karaba te talaŋ bi dafara tax mi ngi am clor bu weex

bena kurus njung ko taagi. ci soud kurus bi dafa njul munga am tamit culoor bu weex ta munga am boum mbune ko nas kurus bi julit yakodé jafandiko di kay konte ay turi yàlla wala di juli ci yonente bi

Akam ci góor mi ngiy taxaw di xool kokoy foto góor gi muy oyé esambayfaal mi ngi sollo net waayen itémit soli nitubaablam solu.

fotu buni gis ni ni ay kow-kowneen ning ci saratu mbaam ta mbaami ñoom ñeentaneen denleena rëmëlka mbami jàdnaneen yoon bi lu duge ci àla bu am ñax ay nit i ngi took kennka ngi tee karfambaam bi di daqa sare gi waayé ñenne ña ngi took ci gannaaw sare gi amna ko yëgati la xom

Aye ndongo daara nuge sol sen yireyu niro nuge soolani soleni tubaab nuge toog di binda ñu leen ni jàngal ningi taxaw ci khanaam ta fun toog ay xanxaneen ku defare akitemit ay weah.

ay ndongo daara ni ngi taxaw di jàkkorlo funi fotowu ndongodaara yi yi réeyun sol ñoomno ko nirook dale ko ci kow b ci suuf jigéen ñi ku nekka mi ngi takka kaala bu weex waayé na ñomi timit ku nekka mi ngi am lum sol purni manleena rañee

ay ndonra i oog bërëb jange ñaari nongo daara ni ngi jegante seni boppa di waxtaan te ningi toog ci taabul taabul yi ak tuugu yepp bantaneen ko defare ak pontenen ko daaje sulu ni jange ninga tag ci kanam mooy bindeekaay ak seni sàak

Ramalka bu gudda mi ngi gaare, kesam ci ganaaw dafa nete ta gudda, ci suufam mi ngi am rëdd yu weex ak nete, boppa ramalka bi dafa weex, mi nga am kuloor bu xonxa, nete, ak werte, dafa am poone yu bari.

Kartong bi ay garab moo nekk ci biram, mi nga am ay kulór yu bari te uute, te binde yi amna yu weex ak yu ñuul, bindab tubaab nin ko binde.

Poto bu ni gis nee bena banxaasla bu jogee ñuy yoore taskati xibaar yu nekka biir Gambia waa taskati xibaar yi lendee ëpp di binda di kay tasaare ci reewi Gambia luñ gis fi moo nekk amna góor bu nekk ci foto bi te amna bind y xonxe yun bi ndafi te bind yooyu bindab tubaba la.

ay toogu ñinga tag si pega taabul taabul bi kuloor bi dafa neteh ta bantane defare taabul bi mi nga am caabi pur nga obbi ko ak nga tej ko toog bi dafa ñuul mi nga am muus te itimi dafa nooy mi nga am werokaay.

Kàrton bi garab moo nekka ci biraw niñaam ay bind yu ñool ak yu weex binda yi ci lakkatuwanen ko binda culoor bu ëpp ci karton wi moo nekka kuloor bu bula waayen iti mit naña am culoor bu weex ak bu ñyuul.

Peeru dall bu ees neen taxiko caro dala yi bdejorra ak cammoy mingi am ñaari kuluur talaang bi ci suuf kulour bu ñula beneen ku luur bi dafa werta.

ninge taka ay sanke ciko grab cloris sankeyi amna bu weex bu bula akitemit bu nete amna yenga xamne ningatakchiko byron amna jigéen bu enu sio mu sol yiree bu nete ak amna ay xale yuy dem ci yoon bi

bugeñ cax bu nigiis ni mi nga tudda basab ba saab bi ñor na te xonxona cor nit ki mën na ko daga ninga am ay xopp

Li moo tudda ndarkase dennka for def ko ci biir paan neeti fason klouur moo fi nekka amna bu xonka amna bu nete waayn étimit amna bu werte te ñoom ñopp ningi am xoox.

Beddemu ni gis ni ay motonoy jarkom moto yaa ngi daw ndangi taxal seen lampa suggu dune nekka wayen itimit fim ngi leer manam dafa am làmpa.

Akam si soxna letou na ba pareh karawam ngi dafkaay jokkalante ak mees leta ye guddana ba romba doxe yi.

bare buni gis ni bare bu dëkkoo kaaylam ñoti bunte yepp ñënkay nika tëcc te bunte yi dafa sokola ci benn boor bi ni ngi am fuloor te fu loor bi benn ka watta wuñi ko

Akam ci jigéen ñyawna ci bena berep buni jàndee ak jaay bagaas ci lekka jëndena ba nopi jëlnalum jënda dugal ko ci bena palaas léegi minku teye digkéy puus.

Bërëb bu jàmoka yalala ni ñaa ngi took purni xaar jule bi tambale amnañu ñëw julli seen rakkatana fala ning ci pega jumaa bi waayeen julewun ci biir jumaaj yi.

Barab bi kërla tabax neen ko bu pare waay ni ngi tëj bu tawiñ ci boori kërgi ci suuf den ka karo ci koow pentur neen ko ak den ka laso ci koow ni gna am ay weñ pur nitdu mëna tëb dug ci kërgi.

Bërëb yi bërëb jaamokaay yalala xefer ni ñoom nafee jaamo cin boroom xefer ñi noo nekka ñanga xam neku njul nit ñoppa ngi toog ci toogu tax toogu yi bantax nenka defare ñoom ñepp noo sol benn clóoru yire kana kenneen ki ku tog ci ndeyoor yireebum sol dafa otek ñene yire yun sol.

Barab bi, barebu noflokaay la, nopplekokaay ak li di dalokaay, mingi am njaayan, mi ngi am gërabi siwi ak mbaar, wane tamit mingi am taabul ak toogokaay miyi jige géeg gi

frenjax buñu bis ni yinani am kontoor te itinit ynañi am xod ni wartamt iint pulori ynani am ay kulóor

Fot bun disney dana bankaafla bu jége ñu tastivar ci nekk bir gania ñoom luñuy dep mooy binda u binde luñuy jokk askanbi niti góot ñu ci fotabe te binda yi binditu warnin ko binda.

Ci biam ay per nova nek kàrtong bi dafa gudda wayen itamil mi nga am ay kuluur mi ngi am itamil ay bnd bind yi ci tuwaar neen ko binda.

Barab bii ni barabu jaamookaay yàlla la julli yafe dajee di julli neet nya ngi sol seen yireyu ees ni ngi sëppa seen jee ci suufsi di jaamu sen borom ak ay góor ak itmil ay jiggéen.

Neek bi nek dakokaayla naflokaay dalokaay ak itimit fananokaay nekk bi tabaxneen ko bu tawax bi aga bunta bi dafa ñuu la wayn iti mit kër gi yébb ñu ka pentuur lampa nig ci bunt kër bi ak ay fuluur.

Barëb bini bërabbi jàngokaay la, ay mag ñanga xam sehn xel naccana ci jànga njur fi dajeh, amnañu tok ci toggu bënta wayne it mit am nañu taxaw ci sehn ganaaw nitt ñu weex ak ñu ñuul ñoppaa fi taseh.

ay ndawi góor ni ngi daje bin bërëb gi fotowo ku gëti ci ñoom ak keneen muñi jël seen baarami ndey likay joxañ amna ñanga xamne seen xel defunku ci foto bi wanemi amna ñanga xamne seen xel yepp mu nga def ci foto bi

Luñu gis ni kurs la, ñu koy sol ci baram bi di konte, kurs bi dafa sokola waane itimit bum bi dafa nete, jullit yàkk de njëri ñoo di jaamu sani boroom, te itimit amna ay binda yuñ ci binda, binda yoynoon binda tubaab la.

Ay golo ni ngi yëg ci coow ni ngi toog ay sani doom seen ganaw mi ngi am garab waane iti mit seen boor mi ngi am benna weah.

foto bun gis ni bena banxaas la bu jeggee taskati xibaar yu nekka biir gambia taskati xibaar yi dindey bind seni xibaar amn ay góor ak ay jigéen yu nekk ci fotare bindiyi nakk bindi tuwaabla

Photo bu gisni benn banxaasla bu jógee taskati xibaar yu neka bi gambiya, seni xibaar dënkere binda wank askand ni ngi gis ci photo bi xeesi niw ka bind yi binda tuwaar la.

Ay ndongo daara miñ seen bërabi jàngookaay amna ñu took waane itimite amnañu taxaw amna benn ndongo daara dafa taxaw am lumi joxañ aku kay jàngal ndongo daara yi nooniro yura yun sool.

Bërab bi ni bërab bi noxlookaayla dalookaay ak xiti mit am sa boppa baret bu rafala bu jëgi dayo ni nga am ay garab be sibi ni ngi am itimit ay ñaax ni ngi am ay neeg mi ngi am ay toogokaay ak yoy wero way iytimiit seen digante mi nga am yoon.

Akam ci moto miñ ko gare ci bu ntëkkër moto bi mi nga am xameekaay te iti mit mi nga am ay kuloor yu bari kuloori bu gullala bu xonxa bu ñuwul ak bu weex mi nga am ninti pono amna ay ñaari nongo dari jigéen yu nekk ci kanam otobi.

Ay ndaw yu góor ak i jigéen ñi ngay fool amna ñuy tàccu amna ku tee banta waayen amna su lunu xool amna ñu took waan iti amnañu taxaw amnañu taka caka amna ku taka bum ci loxamdejoorami.

Barëb bii barab bi naflookaay la, dalokaay akkatimit am saboppa, ci bërëb bi mi ngi am garabu tàndarma, toogookaay ak taabul, ak yoon bu xonxa nyun fa lal benn tappe mi ngi am itimi télee.

Bërëb biy lee xeeffer yi di jaamu sani boroom efer ñu noo neka ñanga xam nekkun jullit ci bërëb bi ay fuloor min fi waan iti mit ay sibi ñi ngi fi neggi jamokaay bi dafa nete ta mi ngi am table ci pegam.

Bërëb bi bërëbbu noflakaay la, dalookaay ak itimit nopplokaay. Mingi am cibii yu gudda ci pegam, waayen itimit ci boori ndoxla. Mingi am ay toogu ak itimit ay taabul.

Pakam ci soxna mi ngi taxaw di fotowo mi ngi tee kalfe bu wex ci loxa ndejooram loxo càmmoyoom bi minkateg ci nopp càmmoyoom bi te nopp bi mi ngi am jaaru mi ngi litu kara bu budda dafa yokka karawam ta ci armuwaar bi mi ngi am ay fuloor fuloor yu nite.

Karton buñ gis née garab moo neka si biram, kàrtoŋ bi dafa gudda, waayen mi nge am ay kulóor yu bari, ak nin fa def benn bata nit, binde yi ñin ko bind ci tubaab, kuloori mooy bu weex, bu netee, ak bu ñuul.

Peerë dalla bu weex li nga taayci suuf dala bi deerne ko defade talan bi mi ngi tàl talan bi ci suuf dafa ñuul ci koow dafa sokola waane itamil mi ngi am lu nett ci biram.

Amna kotee peerodala bu ees su loxam bi perodala bi càmmoy ak bu dejoorla pero dala bi lu ñuul moo ci ëppa waaye ni te mi nakk mi nga am lu nete.

Ay ndawu jigeen ni ñu toog si mësini ñawookaay, amna ku taxaw ci seen gannaaw, benn ndàw bi dafa musóoru musóor bu weex, waaye ñenee ñaari dono yokk seen karaw mees.

Bolso bi denka aj ak taf ko ci mbiir bi, bolso bi dafa weex, waye ni ci peg senga, senga bu weerte te senga bi bantaneen ko daajee, mi nga am ay fiil yu dox ci biir senga bi genna dem ci beneen boor bi.

Bereb bi bereb bi noflokaay la, nopplo ko kaay akiti mi dalookaay. Bereb bi mi nga am pala soor, toogo kaay ak tadookaay. Minga am nekk pur noflokaay itimit, bi nga am ay siibi yu boori tëggudda, ta ci pega géglam nekka minga am suf ci boori deh.

Lunu gis ni kalkine kaayla mi ng am ay binda waayen ci tuwarnin ko binda mi ngam kulóor yu bari te dafa tàkka kuloor bu netamin fi bu nuunan fi ak bu xonka aytamit.

Ay diiw ak ay las koloñ neen teg ci taabul bi diiw yi ningi am seenclrbpp waayen dana uute las koleñ itimit dono am seen clori boppa iiw yara fi diiwu tank itimit min fi ak diiwu boppa itimit mingi fi.

barab yini barab bi noflookaay la dalookaay ak xitimi lekkookaay barab bi minga nekk ci peg ndox waaye n ci biit-barab bi mi nga am ay toogu te toogu yi xanxa ak bantanen ko defare te mi nga am brgo ci biit berego bi amna fuloor bu fëjji te mi nga am ay lampa

Netti góur ningi taxaw ci pegam balki jën bi ci kowa mbalki jën bi amna pann bu fa dëppa da ci fega fiiti mit mi am garapp ak senga bu xomaat ayl mbalki jën ning fi bori amlenga xamne amun jën.

Soxna ci karawam du fa barin karaw baa ngi ñul cook te ayti mit yaramba ngi leer soxna ci li ngi takka ñenti jaaru ci noppam bi ni ngi jëll xonde joram bi wirkus yi laxo caammoyoom bi ta mingi xool benn booram yaram bi.

Cubuloo yi, mbaal yile ndiejël, dem na pi jen, mbaal yi dafa am nder kow, ak nder suuf, wala buta nga kow, ak buto nga suuf, buta nga kow bi moo mooy feey ci kow ndox mi, waan biri nga suuf bi weñ la, mu mooy duga ci biir ndox mi, nga xam keppe jen bu ñaw, dana ko mëna tiye.

Ay nit ni ngiy yéeg ci moto moto bi kaarla ay góor ak ay jigéen ñu pangi éék ni nang we ko seen saak di tëy seeni bagaas yoon bi rang rangla mooy yoon bi xonga te aytimit ning ci pegga tapes ndox ma ngi feeñ ak atémit ci pega ndox mi ningam ay garab.

Gr bi mi ngi teg balbi chikow ñax bi purwhaaj ko dour ñax mi dafa werte wyene itimit mi ngi am lu weex gór bi mi ngi sol kowaa yu weex ak dàla bu horange bal bi mi ngi am ay kuluur kuluor bu weex bu bula ak itimit bu ñuul.

nékk bi paregul tabax étansla waayen it mit ay wejñ ga sampa purmu gëna doole nek bi mu dëgar ak iti mit ay palantermin ka am ak ay bunta wayen benn dajjun ko yu pan ubeku te neebi ci koow daajun ko

Soxna ci mi ngi sol yi réey bu ñuul, mi ngi jal loxo ndejoram bi tekk ci boori musooram bi, te musoor bu ñuulam sol, mi ngi taka ceen, ceqa ak lam, mi ngi taxaw si pegg togokaay bi akit tamit ci boori càmmoyam floor mung fa.

Auto ba ngi daw ci yoon bi, ci boori auto bi amna ko veejaay yire, defu mi jaay yire sengonoen kambaare. Auto bi ñeenti puno la am, ci chàmmooy mi ngi am keer, waaye ne auto bi mi ngi topp yoonam.

Kele bi mini am ñaari boppa ñaari bopp yepp ñum no tolloo kele bi dafa weex mën na wekki ak mëna seere bolon te iti mit mëna daaj.

Ref bi nitun ay gure glo bu nete amna bu ñoolb lam bi yi loxoneke nakk benn lam kese mofi nekka lam bi amul yokkookaay dankay sol solloxo.

Sansi e taxaw burwàñce daw gur bi li ñu sol jër gu yerxa ngoogi mini am lu werta li ñuo ak adëg xonxa bu dala yi defa weer am nu xonka ar detina n wert loxo mbejor di amnañu kota lu werta.

barab bi barab bi nopp lookaay la dalookaay ak nga am sa boppa ci barab bi mi nga am ay sibi yu gudda te ci peg gégglam nekka am na ñu nekk ci biir gégg di songo mi nga am foy took ak foy weiru te idin mi nga am taabul

Kër bi bunte bi dafa sokkala ni nga tëj miiri bi dafa weex mi nga am ay bën bën te itimit am na benn poto pun sampa ci pay gam mi nga am ay garab garabu meni mango xob yi bure fa nekka te sanga bi itimit dafa weerta.

Geñcax bi xob bi kese leen faxa, xob yaa ngi bari te xob yi mi ngi am rëdda bu jaar ci dige xob bi, rëdda bu nekka mi ngi am ay caxa, caxa bu dem ci camooy ak ndeejoor, xob yeb dafa werte, amna iti mit nun gëna dijante.

Ay ndongo daxwa nbbre dagokaay amna benné jigé ndongo dara ni took te bindokaay ak buj bi yimi binde niné njango tiim amna góor ngu joxoñ lu nekk ci keet wiweex bi.

Tóógu ak benna tabull, tóógu yi dafa sokola ak tabull bi dafa ñuul. Tóógu ya ñgi nooy tè ñu ngi guddu man nga fa tóóg man nga fa tedda timid.

Ay ndongo daara ñi seen bërëbi jangokaay ndongo daara bu nekka amna ci lumu nekka nii di binda nii di jànga te yu ëpp dol yepp ni ngi ame keyit ningi togg ci tóggu ak ci taabul taabul yu xanxanee nga defare toggu-yanga am weeñ ax xanxa.

Antin bi weungh lehn ko defareh, weunghñi njung boreh, wanteh eti wit mu nguy gudda, man nga daga benn dem ci ñaareel, joge ci ñaareel dem ci ñetta, nonu nga def bu aga ci bu mujjah.

Jigéen bi karawaom dafa gudda waayen soogu seemu gudda daf kay yokka yokka bi dafa gudda torop waayen mi ngi ñuul mi ngi sollu weex way mi ngi jàkkorla ay fuloor fuloor bi mi ngi weerte.

Rajo bi dafa ees am tin bi dafa weex waayeen mi ka ras rajo ba ngi am foy yokke doole bi ak foy wëñe doole bi rajo bi itimit fuy doole bi di genne mi ngi am ay bën bën daana ko kulooru rajo yepp bennla luleen uutale mooy kulóor bu ñuul ak bu bula.

Barëbi cosaan ni ngi am ay sabar ay gitaar ak ay yeneen cosaan sabar yi nu nga def ci benn taabul bu nekk ak fum duga gitaar yi nga taxawal wayen iti mit mi ngi am ay nënda.

Ñeenti peer daala yu ees bu nekkab ak peeram, daana ka ñum ñepp benn xeetu dalaneen, waayen seen kuloor yi dafa uute ta ait mit daana ka yop benn masla.

njoboot bi ñu bokk deret amnañu took amnañu taxaw seen jimba nekk nékk bi nak ñax, moomneen karabeeci koom waayeen seen kalifa mangi tog ci bang bu weex.

Toggu bi yopp banta neen ko defare banta bi den kaal lees ni emle ko daaj ko ponte ni ngi am ñeenti tanka ñenti tank yooy mooy jàppale togg bimu taxaw nga xam kepp ko ci toog du daanu.

Taabul bi ñenti tankala am, ñaari tóogu ci kanam ak ci gënnaaw, taabul bi veer lenka defare ak armion. Toogu bi dafa ñuul ta mingi am empons mën nga ko fompa, toogu yi den ci tokk purr teg ca leka ci kow taabul bi ta leka.

Banxaas bu jogée ci taskati xibaar yooreb binde ci bir Gambiya, ci xibaar bi ñati góor neen fi wone, ñaar yangi sol lonet, waay kene ki sulu lonet, ñaar yangi sool mbaxana bu weex, kenna ngi sol mbaxana bu xonxo.

Kartong bi garab moo nekk ci biram, kartong bi nak dafa gudda, mi ngi am ay kuloor yu bare, te màndarga pengu mi ci kartong bi, binda yi binda tubaab leen ko binda, nga xam ko gis mën ko xamme, kuloor yu ci kartongi dafa bula, nete, xonxu, werta ak ite mi nuul.

Ñaari grup ni ngi joŋgante, ci jongante bu tànga tasaf, amna ñaari góor yu tëp, beneen góor gi temin mi ngi tëpp purland purbal bi dugga seen rëdda, waay joŋgante bi amna ñu tog ci biti di leen sietaan.

Alla bi dafa bari garab yu gudda waan iti mit amna garabboo bu daanu seen pegg te iti mit mi ngi am ñax waan ci pega ñax mi mi ngi am ndox ñax mi daxal weerte te ay sibi ñin ci àlla bi.

Gancax bi fuloorla, te fuloor bi miñu tontoor, gancax bi mi ngi am ay banxaas yu buri, te banxaas bu nekka, mi ngi am xob yi buri, xo bi dafa werte, te fuloor bi dafa nete.

Barab bi noflokaay nopplokokaay ak iti mi da lokaay moo nekkan yi ci barab bi mi ngi am ndox pursongo ndox mi dafa set ta sela mi nga am toogukaay fa nga xam man nga fa toog weru ak iti mi tëda mi ngaam itimit fuloor te fuloor bi ñi nga ji ci biir paam.

Akam ci ndongo daara, mi ngi dox di dem jàngi, wala dem ñi bi, ndongo daara bi mi weku saak, te mi ngi xool boori auto bi, auto bi dafa ñuul, mi ngaam iti mit kuloor bu xonxa, ak bu weex, auto bi mi ci pega etaas, te etas bi dafa weex.

góor ak jigéen ni ngi sol yiréebu niro seen asube bi rafenna te seen asube yi denka at dawme gór gi mëm ñetti morsalam sol jigéen bi mi ngi taka ceen ak tee saak su loxo càmmoyam ak xiti mit mi ngi sol teg ci boppam bi

gañ cax bii mi ngi tambale di am doom te doomi gañcax bi sax mi ngi kuma señor su demee bu xonxalek nga xaam dombi ñorna gor gi mi ngi tee dombi bur nar ko daga gañ cax bi mi ngi bari fii waan ci digante gañjax yi ñex man fa ñex mu waw mo fa nekka

Dala koket yi ay peerneen bu ndejoor ak bu càmmooy waaji dafa sol dala bu ndejoor bi waate bu mi dafa gudda ngaxay soolta takka ko dala bu ñuul la ci pega dala bi mi ngi am ay fuloor tefu seen fuloori xo bi dafa bari.

N'enti per ni ngi tegee ci ko taabul bi per yi yéb denka lëmas ak mbuus kulóoru per bi dafa nete w mi mi ngi am yu weex tab kulóoru per bi teppi ngun ci benn.

saal bi mi ngi am ñienti toggu toggu bu nekka mi ngi jàkkoorla ak tóggu waayen seen digante amna benn taabul bu fa nekka danaka taabul bi ak kuluori toggu yi noo naka benn togg yi dafa nooy waayen itimit bu nekka mi ngi am negenaay

ñaare nit ni ngir taflante seen dalla ko sool benn dala bi ni ngi sol itm0 ks bu weex te lu ñuul ñu ci kuwas bu weex bi te dal bi ci biir dafa nooy biti mi nga am bindy xonga rëdu yu ñuul ak bumbu ndeke dala bi

ay soxna ni ngi tokg ci ker gi amna ñu tog ci baŋg amna itamir ñu taxaw waayen ci ñoom amna keneen góor ku jégée ci beneen plas ñoow tog fi mi ngi sol yi remmandarga yirey bux moole wan amna lumi uut fi

xale góor ak yu jigeen ni ngi tog ci barebu jangookaay barebu jangookaay bi mi ngi am toggu ak taabul taabul yeb dafa weex ta weñ ak xanxaneen ka defare te ci taabuli bu nekk mi ngi am ñenti tanka

Barabu jàngokaay bu gëna koowe ci gambie moo nekkan i barab bi mi ngi nekk farawa te ci bërëb bi ci pegam mi ngi am ay ñax te ci ñax mi mi ngi am yoon feyjaar pur dem ci beneen neego jàngokaay bi ay kuluur yu nekkafi benn bi dafa neete waayyeen beneen bi dafa orange.

Benna banxas bu joggee ci ñu yoore afri tass xibaar ci biir Gambiya, ñoom ñoo binda lii, taskati xibaar bobu binda leknee di def binda ko jëmale ko ci askan bi, ci xibaar bi amna benna góor bu feñ ci fota bi te seen binda ci binda tubaab nanke binda, amna binda yu xonxa, waane itimit amna binda yu weex.

kàrtong bi ci biram dafa am garab takarrong bi dafa gudda kartong mi nga am ay kulóor kulooru bu milni lu nete lu werte lu weex ak lu ñuul lun ci bindamoo neka bind tuwapp nga xam ku ko gis mëna xam ban pason garab la

Ay ndaw ñuy joŋgante ci tangal yaram ningi grupo njiy di sol yi réebu werte ñenen di sol yi réebu xonka waan ñoom ningi boolo jëloondoor bena foto amnañu tëdda amnañu sukka seen home waane itimit am nañu sëgga amnañu taxaw ci ñyoom.

Kër bi mi ngi am neegi ñax, amna udda, amna itimit garab yu gudda, te ci ron garab bi mi ngi am tuj, tuj bi yépp banta leen ko defare, te udda bi banta leen ko leeme, waane ci biir kër gi mi ngi am neegu senga.

Peere dalla bu ees dafa ñuul, miñgi am lu nete, waay itam mingi am lu weex, lu ñuul yi moo wër dalla bi ta fofu dafa neexa fompa, lu nettali moo nekka ci biir dàlla te foofu dafa nooy.

Barebu deforokaay làl la, lal bi dafa weex am lu nete, lal bi paregul waanen banta leen ka defare, amna ci luñ pentur, impos ñokkut bi monte wuñ seetu bi, amna ay góor yuy monte yeneen palas si lal bi waayeen pare gul.

c kook 2ar bindekaayi moom 6 bi bindekaay yob noo niro ndongo daare yi lindi nde jël binde seen key di binde bu nekka mi ngi am kluur ku luur yi nekk ci bindekaa yi moo nekka clore bu fanka buñ ñuon ak rweer

N'aati gurub mi ngi joŋgante ci tàngaay yaram bena gurub bi mi ngi dëkke gambia ñoom mbuba yun sol dafa xonxa waayence ngi tube yun sol dafa bula góor bi ci koow dafa pompe karawa motax kara bi weex beneen gurup bi mbubo bu weex ak tubay bu weex nan sol.

Loor bi mi ngi baori xob te mu ngi tontoor xop yi ni ngaam ay banxaas te xo bi dafa bari beneen fasan floor mi ci pegam te dafa law ci loor bi ci suuf ci nentuj yi.

akam ci góor gi mi ngi waaja dóor bal bi ci tanki càmmooyam bal bi dafa weex am lu nete akkitimi lu ñuul góor gu y reyum sool dala ki ci ko bu ci suuf dafa weex kuwaas itim dafa weex mi ngi futbool ci ñax mi te ñax mi mi ngam ay rëduy weex amlañu tog ci witi deleen di setaan

Góor si mingi ci joŋgente bu tanga taxsaf jegitina boppam bi ci ndox mi boppam bi mingi nga takka lu weex te it amnalum sol ci bët bi purlaan mu mëna gës bu baa xabaax ci ndox mi mi ngi am rëdda mi nga xamne moom foofulee jaar tugen ci benneen rëdda bi te rëdda yi dafa ñuul rëdda bi dafa bula am am itimi lu weex.

Neeg bi rafana bu jeggi dayo, neek bi parana tabaax, mi nga am ay bunta am ay palanteer, am senga bu xonxa ci suufa mi nga metime garab bu gudda, te garab bi mi nga am ay xob yu bare, fiil mi ngi trawerse jëmal beneen bor bi.

Weñ yi leey bëy kati di jëfandeko bur xoti seen tool weñu am doole la mëna xoti mëna ballin iti mit mëna daga ñax mëna daga bante de wëlbi te suuf si te weñi seet jala yaa ngi bare jale y noorawlaanseet noolu la ame doole.

banxaas la bu jóge ci taskati xibaar yu nekk bir Gambia ñoo yoore afire bind xibaar but jamale ko ci askan bi ci xibaar bi amna benn guur bu sol yireni tubapb te binde yépp dafa xonka am yu weex ci angalenenko binde.

Ay kër yu bari neeni jaay fi kër yób noo niro niroo nan ko tabaxe tonoo im benn ëppul moroomam ko am xaalislekk mën nga ñaw jënde ca kër te kër bu nekka mi nga am kulour ba nga xammoo niroo ak moroomam te mi ngam ay fluur flouruy rafet yu jegi dayo kër gi mànk bu dara c seen biir.

barab bi barebu contekaay la lunu konte neg bu nekka ñaata bula am purmu mëna wanne ko moo gañee gór gi mi ngi jël buli dikoy dugal ci pax yi pax yopp xam neet ñatta la sun defa buli ci pax yi danen xam ñaata bul fa nekka.

Ceebu jën bi mi ngaam ay lijum, kanja bi denkaar dagate, mi ngam itimit kaane, kane bi dafa werte, te jën bi den kaar daga nett dagat, bop bi nekka kote, genn bi neka kote, ak itimit, lu ci digga bi neka kote.

mbaam xuux bà ngi uut lumi lekka waayeen amnañu nekk ci auto auto bi dafa am kee ci gannaaw am mbaar ningi tog seen biir aw ci pegg mbaam xuux bi mingi am garab bu mag bu fa nekka garabbu mag bi amna xob yu bar yu fa nekkate mit

Ay góor ni ngi daan seen doole di defeer birgi chosaan birig yi poto poto neen ko defare defa neen birig yi bëri wayen iti mit ni ngi sakan ni ditiepel ñi di gas ñi di ishi ndox ñii di isi ñuy ni ci kees bi porri defer birig yi.

Mees bu nekka ak clóoram run key jaaye ak fun key jaaye amna mees ba nga xamne dafa ñuul cook raxu dara amna beneen mees moo m ñuulut waaye dafa am yeneen culóor mees bu nekka miñ ci paket ta paket bi dafa àndak mbuus.

Peeru dala bi dafa xonxa ci talaŋ bi dafa ñuul lu xonxali nakk moo ëppal lu ñuul li lu xonxali moo wër lu ñuul li peeru dala bi sulale ndox ci koow du gaawa waw te iti mit dala bu talla te talaŋ bi dafa dëgar.

Ay niiw yu bare, ni ngi tëdd ci kanam mboolo, mboolo yu bare, ning leni julle, ni ngi julli di jàkkorolo niiw bi, mboolo mi ñëppani oyof seen yaaram daw, torl niiw yi luñ bare nekk seen kanam.

ay mool ñi ngi seen gaal ñii di taxe seen baal ni di rabba seen baal nii di sani seen baal pur defar seen baal ni mëna jàppa jen te seen gaal yi amnuyu xout amnu yu xoutut amna gaal yu dugg ci ndox mi amna gaal itamii nekk ci pega tfes bi

Auto bu ees mi ngi am màndarga ci kanam, auto bi dafa ees, kulóor bu weex moo ëpp ci auto bi, waane itamit mi ngi am kuloor yu ñuul, auto bi setam bi daf kaal leem, ta lampe yi mi ngi leer neñ, te mi ngi am lu ñuul ci kanam.

Gañ cax bi demna bu ñoor gas neen soble bi nikiy weer ci naaj bi nga xamu mëna wow te itimu mëna yàgga ta feko du yaxu soble bi dafa raax amna yu makk amna yu ndaw daga bi serut amna saxu bi nekk cikoow soble bi.

Nyaari góor ni ngi jongante ci bal bi benne góor bi mi ngitee bal bi purna la romb beneen góor gi bi ku tee bal bi nakk mi ngi sol tube ju weex cuwas ju weex mi ngi takka dalam keneen ko ko jublu mi ngi sulirée bu ñuul dalé bu nete ci ñyaxneeni nekk di footbal.

Kartong yi garab neen def, te kartong yob ni ka tej. Kartong bi ninga taj ci kow taabul, taabul bu am ñenti tanga, te taabul bi weñ ak xanxa neen ka defare. Te ci taabul bi ci kowam daffa ratax.

ay ndongodaara ni ngi toog di dëglu keneen ndongodaara bi ñi ubi giminaam kom sàkkuy wax ndongodaara yi seni rëey yi noko nniroog seni rëey dafa bula waaye ningi sol kaala bu weex amna ñeneen ñu took ñanga xam ne solu ndire ndongo daara yi

Bindekaay yi bari neen bu jeggi dayo te bindekaay yi ñiñ ko les funi bindi dafa ñuul te ci ginaaw bindekaayy mi ngi am langa xamne soo binde fek setut lu la nga bëkko gene loolu ngakay pompe fofu dafa xonga te bindekaay y dafa am ay lr klore bu xonga bu weex ak bu ñuul.

Amna ngi jal ay bagaas dika yebbu ci gaal bi, gaal bang ci biir ndox mi, nin ña ngi dem itimi pur dugé ci biir gaal bi, waayen gaal bi duggut ci biira ndox mi, ci tefes dox male lam nekka, nga xamne nit dana mëna dox yegg fooxu, ngaxamne ndox mi dogo wanna.

kim ci lebitaan bi ni nga tëral ci lala lebitanam bi waye niñka yokka deret wala ndox mi nga odo sarber bu weex ta niñko lonkal raakool te c lebitaan bi minga am saak

Mboxi ñërogun amnayu xammnanu xamut borooma mi ngay laka ci ko furne bi jël mboxa mi tekkchiko safarasi mbox yi dijëneen waayen yopp nekkun ben kote tafka tek boppa bi dem génn.

Kuloor bi raflane bu jeggi dayo, fuloor bi xobi dafa werta te dafa bari, ci fuloor bi amna benneen garab bu genna traweses fuloor bi. Fuloor bi miñgi am pontoor te pontoor bi dafa xonxa am lu nete, te itimi ñaam dooni.

soxna si bi ngi toog ci mësini ñawakaayambi di ñaw yireebi dagana ko bu pare ci peggam ndax mu am iwdiiwu mësin mingi fa dafa yokko karawambi tegilam sol ci karaw bi.

Banxaas bi mooy yore taskati xibaar yu nekk biir Gambiya, taskati xibaar yu dinde binda xibaar, ci angaleneenke binde, amna jigéengu nekk ci foto, bi binde yi dafa weex, am yu xonxa.

togg bu as am nenti tank nekk ci pegataabul bi toggu bi foy toog mi ngi nooy waaye amna foyweer sa ndiggal i ñenti tank yi weeñ neen te njëppa mi ngi tege ci ko-karog

Mbaal bi mi ngi am buton koow ak butong suur bhuton kow bi moo gëna oyof moom suf sungof soobe ci géeg defay feeshi koow faay bhutongi suur yi moomu weñda moom ci suuf lem te nekka te mbal bi mi ngi tëje ci pege tefes bi.

Banxaas bi mooy yore taskiti xibaar yu nekk biir Gambiya, taskati xibaar yi dandee bind xibar, ci xibaar bi amna binna góor buy rañe ci Gambiya mooy buuru Gambiya, waan bindi yoop ci bind angale neen ko bind de, amna bind yu xonxo waan iti amna yu ñuul.

Mamba daara yi amna ñuleen jox ñoom k nek di leen tox ñiñ te tige seen laxo ñonga dara yi reyum sol ñoo na ko nigo jigéen ñaañu kaala sol siper waaye góori amna ko sol ci bay ji gudda am posor ku gàttar ñoo leni jàngal muñ leen tiim bi nekk ci ndejoor ci nekk ci càamooy.

bitik bi denn ci jaay kaane ak iti mit ak leneen xeetu lekka kaane gi dafa nette cubeer bi dafa xonka wanen iti wit mi nga am lu nette beneen pot bi dafa weex cuber wig bula

Bunti kerr ngi nun ko teg buntëkër gi dafa ñuul waayeen kër yep mi nga am miir ta mbiir bi den càpintuur kër gi senga neen ko daaje ta senge yi dafa xomaat mi ngi am ab mbaar bi sengala.

Pero dalla bu ees neen tachikow pero dalla bi mi nga am buum yu weex talang bu dëgër té dalla bi minga boryle kuluur kulori danu weex nete ñuul.

górak jigeen noo asube yire seen yire yopaal ni rom góor bangi sollenet sol koppete bu weex jigéen jàngi jëlxo dejoram tako ci borisikini gór gi jigéen jangi taka ceen mu ngi teekal feétabit si loxo càmmooyam taka jaaru yokk karaw gi

Bindekaay yi ñoo 15 te bu nekka ni roogut ak moramon ñuom ñëfa ni ngi am kubeer te miñ leen ticc biy dafa bu la amnayu werta amnayu arang ak yeneeni kulóor.

auto yi ñyum nyoo defar yoon mi waan bi ci kanam moom mooli dar yoon bi pur yoon bi maasale ta em ci yoon bi pare auto bi dude dawul ci yoon bi moom weñ la buy daw ci yoon mi legde yaqa yoon bi yoon bi dafa ñuul te dafa gudda

took am nañu sukka am nañu taxaw seen xel yépp nga def benna bërëb fut taxaw nax mu waaw konla te mi ngi am garab yu buri ay xopb te mi ngi am sengar

luni jaay yeepp nika pagate ni nga def ci koppe te itamit mi nga am màndarga te lu neka ñaatalami jar ni nga binda nga xam jendkat bi su ñewe dana xam ñaatallay jënd ak ñattaley jar

xefeer ni ña nga xam nekun julit ñoom noore jaamu fi yàlla seen màndarga mi ñi seen négg bi axam képp ko gis màndarbi dana xam ni xefeerna tesseen pega negg buni jaanu yàlla mi ngi am garab yi gudda te gërab yi gudda yi mi ngi am xogi bëre tes peg neg witi mit mi ngi am ay flor

Mburo mi denka xaaj ay xaaj, lu bereming ci biir mburo bi, mburo bi amna sokola amna itimit maynees, kuluur yu ci mburubi dafa weex, dafa sokola, te iti mit dafa nete.

Auto bu weex am kees bu weex ne daw ci tali bi auto bi dafa am ñenti poonu bopbi mi ngi am seetu bu gudda taiti mit mbego yi dafa xomaat auto bu yaggala.

soxna ci, mi ngi jël loxom bu càmmoy bi, deko ci ko boxam bi, loxonde joor bi, min fa tee kalfe, mingi takaceen, jaaru, ak montor. ci gënnaawam mi ngi am rfuloor bu weertaay.

Ay njoboot yu ngi gene seen kër di foo, xale ya ngi foo, mag ñangi nekka si luñ nekka, xale bi mi ngi tëpp benneen xale bi mingi tëp itimit di mebali gimin gi, amna xale bu yeg ci kow mir bi, amna xale bu wiiru itimit ci kow mir bi, senge yi dano kumasek xomaat.

picha si mi ngi taxaw ci ko garab picha si mi ngam ay kuloor benn culoor bi dafa xonxa benneen bi ñuul igimi ngi dafa xonga garabum taxaw mi ngam ay banxaa styti mi noona ame xo bi bori

nekk bi mi ngi am sanke am lall mi nga am foy toog sulo neexamën nga fa tëdda lampa bày ngi tàkka mi ngi am toogu xanka te yobb bantanen ko defare mi ngi am import te import su dafa weex

Ndonga dara bi xelam naccana ci jàngal mi ngi taxaw di wax meekoreyan ci pega gimin bi nga xam lu wax ni mën ko dégga bu baaxabaax fum teg loxam bi yepp xanxaneen ka defare den ka pintur waen ñu ngi soccaxa bulay woon màndarga moom crtmom ni kurju lit.

Tamate luxote bi, dafa xonka, kudd bi nika jël, di jexeet tamaté bi, tamate bi ming ci koppe bu weex, te iti mit, ay domi tamate ni ci pega tamate bu defeer bu pare, te benna tamate bi, den kaxar, waayn yenee ni xarun leen.

Gaal ba ngi daw ci biir ndox mi, gaal bi amna mbaar, amna toogokaay, amna werookaay, te yépp bantaxnen ko defare ak parla, fiilum taw-taw ndox bi du leen duga, te amna benn pone bu ndaw bu nekk ci boppa gaal bi.

Sohna su sol yire bu sokala, dale ko ci kow bu ci suuf mingi te kalpe di fotowo. Mungi taka caka taka montoor, mu taxaw ci togg bu nete tannooy flur min su boore lu ko chamooyam.

Auto ban si yoon bi di daw, yoon bi dafa ñuul, ta ngi nekk ci boori ngonangona, auto bu jiitu ñenti poonu la am, te mi ngi am mbegoon, veeryo bang fa te lampa ya ngi tàkka, bu ci toppa auto bu weex la mootemi ñenti poonu la am.

Pann bi mi ngi am ndox amna kuy xeca paan bi amna ko taxaw ci pega pann bi pann bi poole nen ko defare te pann bu magla ni ka teg ci ay xeer.

Peere dala bu ees ñun ko teg ci suuf, peere dala wi ni nga am buumi weex, ta buum yi ñun ka rabba ci dala yi, ci biir dala yi dafa weex, te dafa nooy emposnen ko defare, ci tallina dala bi dafa woow te dafa dëgar.

Mën nga fi am noflaay mën nga fa noppoleku mën nga fa itamid dàllu barëb bi mi nga ci pegg géek ci bi dafa gudda te sen xob dafa bare mi ngam ay néek mi nga am itimit ay toggu ay taabul.

garab yi dengaay juutal garab yi weeñ la dafa weex te am na sufuñ koy soti mi ñgaam ay bind te bind tuwaab la bind yi dafa ñuol waaye m ñam im yeneen ñaari cloor

Pomputeer yi defa ëppante, amna bu ndaw amna bu mag. Pomputeer bi min ci palaat bi weex, palaat bi yoppa weex, te yépp mung ci kow taabul.

Ak mag mi ngi tiye loxo xale, kenneen ki ñileeni xool, amna fun took ci ginaaw dafa am pax, te ñëpp yireyun sol dafa uute, ko nekk ak moromom, ñëm ñëppa, kilo yu gatta leen sol.

Nit ku ñuul ak yu weex muñuy sol giray cosaanu nit ku ñu miñu ci teggéeg teknk amnalumte yelo mu ñuy seen gannaaw ta welo moo gëna yomba rayda daal yañu waja teer daali ñu ti bare.

Cas ver bi nga taci kow carobi caas bi yópp veernen ko devare mën ngi ci na ndox mu sedda waayen itmit mën ngi ci na ndox mu tanga cas bi mi ngi am teyokaay waayeen ëmur ben cubeer.

Auto bi defar yoon , ci ko yoon bi, auto bii ni moom mooy dër yoon bi, pur mu mëna maase, si ko dëree bu neppi guddaw ci ko yoon bi, moom daana ko yeb weñ la, su dewe ci yoon bilek de yaq yoon bi, moo tax su pare bennen ato mooke ñaw epp ci koow jëlee ko fi, yoon bi defa ñuul te mi ngi gudda.